Nyɔnu ɖe le asi tem ɖe kɔmpita dzi. Edo awu yibɔ kple atawui yibɔ henɔ anyi ɖe zikpui blu dzi. Ahatukpa le egbɔ. Ŋuwo le funu ŋu hã le egbɔ.

Amewo le ʋe ɖum nyɔnu tɔ ɖe dzi ŋutsu nɔ anyi ɖe anyigba ele alime ƒom, edo siketi hi kple yi...yellow, eye ŋutsua tse do awu ata wui he yibɔ le eme dzɛ̃ hã le eme.

Wowɔ atiŋu, atiwo le eme, ɖeka le ŋgɔ, evelia le megbe, woame etɔ̃ susɔewo le tutui. ɖeka le adzɔge ɖaa, egbewo to ɖe fi mi.

Nyɔnu, nyɔnu ame ɖeka, eve, etɔ̃, ene, eɖewo tsɛ le axadzi. Agbalẽ vovovowo. Pepawo tsɛ wokpe ɖe wo ŋu hafi ŋutsu ɖe tsɛ tɔ ɖe woƒe axadzi. Eɖewo le nu ŋlɔ. Eɖewo le agbalẽa xlẽ.

Ƒuƒoƒe aɖe, ameawo tɔ nɔ nu kpɔm. Ŋutsu aɖe le kalẽ wɔm. emlɔ anyi kɔ asi ɖeka tɔ anyi do Ghana flaga wu ɖe adzi me kple gɔme hafi kɔ asi ɖeka ɖe axa dzi.

Nyɔnuvi aɖe. Keseviwo le egbɔ. Edo awu dzi, edo atawu kɔlakɔlawo ɖe me eye kesevia ɖeka va tɔ ɖe eƒe ata dzi, ɖeka tɔ ɖe adzɔge ɖa hafi ɖeka tɔ ɖe adzɔge le egbɔ hafi susɔewo le egbɔ.

Xɔtulawo le xɔtum. Eɖewo le kɔ blum. Eɖewo le kɔa kum. Wokɔ mashini yi ke wokɔ blua kɔ kɔ da ɖe woagbɔ, simiti le woagbɔ. Eɖewo ɖo asi ali le ame ke kɔkula kpɔ hafi wole adzɔge.

Wole ku wɔm. Aɖaka ame etɔ̃. Ɖeviwo kekem eve nye nyɔnuvi. Ɖeka nye ŋutsuvi. Wokɔ wo fotowo da ɖe egbɔ hafi aɖaka li. Wotsɔ nu kɔ tsɔ aɖaka. Ame hawo tɔ ɖe afi ma.

Ame ɖewo le wɔ ɖum, le xɔ aɖe ƒe ŋkume, ame ame ade, adre woe le wɔa ɖu, ɖevi le wo dome, ametsitsi woame ade, exɔ ɖe fi mu, wosi aŋɔ gbemumu, ŋutisiɖiɖi kple…

Azɔlɛ̃, ɖeviwo le azalɛ̃zɔm, ɖevitɔ le ŋgɔ ɖeka le axa dzi, ɖeka tɔ le emia dzi hafi ŋutsu kɔ ɖeka si ke pra le afɔ lé ɖe asi le ŋgɔ yim.

Wole efli me, ɖeka tsɔ ambrela ɖe ta, susɔewo tsɔ kuku le gbea ɖe asi. Wodo awu ɖe nɔnɔme ɖeka dzi, kɔla dzɛ le eme, gbemumu le eme.

Ame aɖewo le dɔ wɔm le sikakuƒe, wodo awu vovovowo, awu blu, ʋe le me, dze, kuku…

Ame aɖe nɔ anyi, nuƒomɔ woame ene le egbɔ, ame ɖeka tse nɔ adzɔge, elé ga ɖe asi, ele asi dom ɖe nuƒomɔla dzi le nu kom, evelia tse tɔ ɖe axa dzi, do avɔ wu nɔ anyi tɔ ɖe egbɔ.

Akɔdaƒe. Wokɔ akɔdagoa da ɖe. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe egbɔ le akɔ, akɔdapepa de eme. Eta avɔ ɖe aa akɔta, blaa ta. Amewo tɔ ɖe adzɔge lee kpɔ. Hafi wole akɔnuwo da.

Amewo le zɔ le asiame. Woɖo avɔ ɖe asiame. Kɔla vovovowo le eme, ʋi le eme, blu le eme, gbemumu le eme, ŋutisi ɖiɖi le eme, violet le eme. Ame aɖe nɔ anyi ɖe si avɔa gbɔ, ame aɖe tsɛ tɔ ɖe avɔa gbɔ.

Dodo dz. Eŋuwo le mɔa dzi taxi le eme, trɔtrɔ le eme. Amewo le zɔ, ega bialawo tsɛ le ambrela gɔme le asi go do. Wo do Vodafonetɔwo ƒe aflaga le fimi.

…nɔ anyi do awu, ŋewu ɖe asi, atakuvi he le asi nɛ, dzonunhe le asi me nɛ, egɔme le… le gbɔ, edon awu dzee, kɔ ekɔmenu he dze da ɖe kɔ, ɖeka kɔ egbenu kɔ da ɖe kɔ.

Tsikuƒe. Nyɔnua ɖe le tsi kum, ɖeka eve bɔbɔ ɖe etsia gbɔ, ɖeka le tsi kple buket nɔ tsia xɔm, ɖeka nɔ etsia mɔe ɖe edzi be na tsia ado. Ame ɖe le picture ɖe wo le fimi.

Le anyinɔƒe le ŋu, wodea zikpuia kɔfi kala, dze le me, gbemumu le me, seƒoƒotsihe le xɔa me, hafi ekplɔ ʋe le xɔame, seƒoƒo le kplɔa dzi le kap me.

Takpekpeƒe, eziwo le fi mi gbogbo ɖe, amewo nɔ anyi ɖe eme, wonɔ anyi ɖe akpa ene si ke amewo nɔ anyi ɖe ɖoɖonu le fli me le ɖoɖonu le aɖaŋu ɖem.

Yameŋuɖoƒe. Amewo yina yameŋua ɖoƒe. Amewo bla akpete ɖe megbe. Ɖewo wole ɖewo ɖe asi, ame aɖewo kplae ɖe axa dzi. Woyina yameŋuaɖoƒe. Ame aɖewo doa wu ʋi, do atakpui eye ame aɖewo do…

Mɔ dzi wotu xɔ ɖe mɔa dzi, ekplɔ ɖe le mɔa ee…aƒea ƒe ŋkume, agbaa le edzi, emɔƒola le emɔ dzi va le yiyim, agbadrola le eme, agbatedrola tse le eme, wole mɔa dzi.

Amewo le ʋe ɖum ati le alɔme na wo wole afɔ ɖe ɖe ɖoɖo dzi. Ŋuitsuawo tɔ ɖe megbe dome na wo wo le ha dzi na wo. Asi kple afɔ afi ɖewo le eŋu ƒom wozɔ yina ŋgɔ le ʋe ɖum.

Eŋuwo kpɔ afɔku. Wole amewo ɖe le edzi. Ame aɖewo tɔ ɖe ŋu gbagba dzi la le ŋu fɔm yi dzi hafi ame tɔ ɖe axa dzi wole nu ƒom. Atiwo le fimi. Woɖɔ kuku dzɛdzɛ ɖe ta.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa wotɔ avɔwu, tawui kple awu ɖe dzi, ɖewo ta avɔ do awu yibɔ ɖe dzi, eɖewo ta avɔ, do awu yibɔɔ ɖe dzi, wole wɔe ɖu, wole efli me.

Exɔme. Kplɔ̃ le dodome. Azikpiwo le axadziaxadzi nɛ. Ekplɔ̃, ekplɔ̃ ɖe axadzi. Edzo ʋewo wodo atsã nɛ vovovovo. Agbalẽwo le aɖaka ƒu me le lãeŋ eflime

Anyi le ŋdi nu ɖu. kɔpo kplee agba. Koklozi le edzi. Ahavivi le gome. Kɔpo le axadzi nɛ.

Wole kɔ nu wɔm. Ŋutsi tsitsi ƒo aha ɖe tre me ɖetugbuia aɖe xɔ le nonom. Ɖeka kpui aɖe nɔ aza dzi ne, ɖetugbui ɖeka hã anɔ anyi ɖe axa dzi do awu dzɛ le wokpɔm.

Ɖetugbe ɖe bla ƒo ɖa gãa ɖe ta le ʋe ɖum, ye wòɖe afɔ, ɖekakpui ɖe tsɛ tɔ ɖe axadzi lé ŋu ɖe atame, ɖeka le anyigba hele ŋua ƒom le ha dzim ɖe me.

Kplɔdzi, ti kple kapu le dzi, kap a le ɣi, nuŋlɔti le edzi, agbale le edzi, emɔ si wote asi le le edzi, emɔ si wokɔ te agbale le edzi.

…Nyɔnui eve ŋutsuvi ɖeka, wonɔ anyi ɖe aba dzi, nyɔuvi eve wo mlɔ wo nɔ be akɔme ye ŋutsuvi ɖeka be nɔ nɔ etɔa ƒe axa dzi.

Dziƒo xɔ, amowo kɔ ze ɖe anyi, galɔnwo le gbɔ, ameɖowo nanyi, ɖeviwo le fim, ameɖewo le xɔme ɖe, ameɖowo tɔ ɖe adzɔge, hafi amaɖowo tsa, o nanyi ɖe xɔ mɔ nu, amaɖowo tsa le axa dzi ɖaa.

Dɔwɔƒe, ŋutsu aɖe tɔ ɖe eƒe nutatatwo gbɔ, wota nuawo ɖe eƒe mɔ dzi, ele wo kpɔm, fotoawo kpɔm, foto ɖeka, eve, etɔ̃. Wokɔe da ɖe ati ŋu, hele ɖaɖa me tom.

Awusawo do awu ʋi tsɔ nuawo ɖe ta eɖewo tsɔ kuku, eɖewo tsɔ bla ta hafi wo bla taku ŋutisiɖiɖi, hɛ, dzɛ, hafi aɖewo bɔbɔ ɖewo tɔ

Wokɔ tsi go da ɖe aƒea me nɔ tsi trɔ, aƒea do xoxo vi ɖe, ati le aƒea ŋkume, nyɔnu ɖe tsɛ nɔ anyi ɖe xɔ mɔnu, ŋɔtrua, kɔ agba da ɖe eƒe akɔme.

Nyɔnu aɖe, elɔ akpe te abe papaa ene, ebɔbɔ nɔ ɖe egbɔ le fia design na, dzonu le kɔ ne ebla ta. Edo avɔ skiti kple awu.

Eŋu kpɔ afɔku, amewo tɔ ɖe fi mí. Ame ɖewo le ɛɛ amewo ɖe. Ye ma ɖewo tsɛ tɔ ɖe le adzɔge le nu kpɔ hafi ama ɖewo tsɛ, wole maniɛ bɔ le fi mí. Hafi ama ɖewo tsɛ zɔ gbɔɔ emɔɔ to. Eŋu ame tɔ̃, ama ɖewo do awu yɛlo

Kɔdzi ame nyɔnu ametsitsiwo yi wowɔ dɔ na wo, wowɔ dɔ na wo tɔ woƒe ŋkuwo dzi, wokɔ ɖetifu kɔ bla ŋkua dzi wonɔ anyi, ame ɖewo kɔ bagi ɖe ata dzi hafi ame ɖewo nɔ anyi ɖo asi ali kple abɔ.

E. Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me tsɔ kuku ɖe eta, ɖeka tsɔ nu ɖe ta, ŋutsu ɖe tse nɔ anyi ɖe azikpui me, azikpui gbe mumu kple ɖɔ eɖa ƒunu le fi mi.

Zikpuiwo le xɔa me, nuɖaƒe wònye, wole nu ɖam, edzonu le fi mi, kɔpo le fi mi, agba tsɛ le fi mi hafi seƒoƒo ha tɔ ɖe, wokɔ da ɖe ekplɔ dzi le fi ma.

Ame ve wole woe ɖum. Nyɔnu ɖeka, ŋutsu ɖeka. Evewo tsɛ gale megbedome. Eŋuwo le fi mi. Wosi, wosi aŋɔ gbemumu nɛ. Yevo ɖe le ɖe wo foto. Ɖeka tsa le kamera ɖe. Ame ɖewo na nyi ɖe fi mi

Me, seƒoƒo le ekplɔ, agba, kɔpu nu..tiiwɔnuwo wole xɔa me, yeŋ tɔ do awu dzɛ kudo ekɔme nu le eŋuti, edoa alɔga ɖe asi.

Ŋutsu ɖe yi dɔdaƒe wole abi do nɛ, ɖɔkita via nɔ abi dom nɛ, emia ko, ya ŋutɔ do awu yibɔ Ghana flaga le edzi, afi a..edo ata wui yibɔɔ.

Ɖeviwo ƒe nɔƒe ametsitsiwo tse le eme, ɖeviwo le eme ɖevi ɖe le ŋu ƒom ɖevi ɖe le nuƒomɔ lém ɖe asi, ɖeka tsa tɔ ɖe adzɔge ametsitsiwo tse lé agbalẽ tɔ ɖe wo dome hai ame tsitsi ɖe le ŋu ƒom.

Amewo le dekɔnu wɔm. Ame aɖewo ɖeviwo bla ta. Eɖewo do dzonuwo ɖe ali. Wota ketevɔ na wo wole ʋe ɖum eɖewo tɔ ɖi. Ame tsitsiwo le aƒa dom le fi mi.

Asime, exɔ eŋuwo wotɔ ɖe me, eŋun ɖeka le ŋutitsiɖiɖi, ɖeka le dze, ɖeka le ʋe, ʋe gale megbe nɛ, asixɔwo le fi nu, ambrelawo le asi xɔ la me.

Nyɔnu aɖe ɖo tomatosi gba. Tomatosia le nu me nɛ. Ɖeka tɔ ɖe adzɔge, ɖeka nɔ anyi, ɖeka le nɔvia gbɔ si le gbɔ heta avɔ, bla ta, do awu dzi ɖe edzi.

Azãɖuƒe. Amewo le. Wolé aflaga ɖe asi. Gbemumu lee me, ʋee le me, dzẽ lee me. Ame ɖewo tsɛ tɔ ɖe fu nu. Ame ɖewo tsyɔ kuku yibɔ. Ame ɖewo tsɔ do awu ʋee, awu dzẽe, gbemumutɔ, wodo bluutɔ ɖe eme.

nyɔŋu ɖe le bli dzra eblia le dzodzi eze yibɔ le edzi edó anake dzo edoawu bla ta nɔvia nɔnyi ɖe gbɔ wóle blia dzra nɔvia nɔnyi ɖe zikpi hɛ dzi dó awu yibɔ

wókɔ de emɔ ɖe dzi kap le funu eɖe koe wókɔ daɖe gbalē dzi enuŋlɔti la lɔme nɛ eɖetsa le biblia ɖasi biblia le kplɔ̃ dzi afi e enuŋlɔti le ŋu

Eŋuwo lee me. Eŋu lɔbɔɔ kple viitɔwo kekem. Ambréla le fu nu, dzẽe, ʋee, ŋutisiɖiɖi. Kɔla vovovowo le fi mi. Amewo le asiame le zɔzɔ.

Exɔ. Amewo nɔ anyi ɖe adzɔ ge le zi me. Eɖewo tɔ ɖe enɔewo gbɔ, ame aɖewo tse tɔ ɖe exɔa ɖe afi, exɔ le mumu. Enu eh eh enu, eŋuwo le fimi. Eŋu ɖe gbawo fŋm le exɔ ma mu.

Xɔdɔme. Abati le xɔa me. Seƒoƒo he tiʋe. Seƒoƒo le xɔa me. Woɖo abadzivɔ ʋee kɔɔ dzowɔ ƒuƒu da ɖe dzi hafi wokɔ ati si wotiaa nu tsɛ da ɖe axadzi.

Dɔwɔƒe ya me. Azikpiwo le fi ma. Azikpi yibɔ kple nutata vovowo le eme. Eɖewo nye dzie, ɖe wo nye ŋ ŋtsi si ɖiɖi hafi ɖewo tsa nye yelo. Klo sia le…

Amewo le aƒe me. Ŋutsu aɖe kple srɔ̃a kple ɖekakpui aɖe. Ale ɖekakpui vovovowo tse le bɔlu ƒom. Bɔlua le ya me wo keke woƒe ta le dzi wole dzɔ bɔlua. Nyɔnua ŋlɔ kɔ ɖe asi edzɔ bɔlua be negligli va kɔme na ye.

Nyɔnu ve wole me, ɖeka do awu dzee, ɖeka do awu blu, tsɔ kuku ɖe dzi, lé akpete, ele nu ƒlem

ele ati ɖasi kuku le ta nɛ edó awu he atawui blu ego le ŋu yɔwo si ati ɖe le funu ekpe tsa le funu esɔa tɔɖe mɔdzi

Wɔeɖuki. Nyɔnuwo ɖeɖe sɔŋ. Ɖe do lesiwu kɔ avɔ ʋe ta ɖe ali dzi. Ɖeka do avɔ wu kɔ ɖe ʋee kɔbla ta kɔ ʋea da ɖe kɔme. Yewo ɖeka do ta agu

Aƒu to o tu xɔwo ɖe, exɔ gã gã wo ɖe gbɔ, dziƒo xɔwo le me, emɔwo to eme, emɔwo vovo, ɖe mɔ ɖe teƒe eve etɔ̃, hafi ye exɔ vovovowo le me, o si aŋɔ ɣee na ɖowo, ɖowo dzeŋ.

Ɖeviwo le dzidzɔ kpɔ. Ɖevi ɖeka le ŋgɔ le du ƒu. Evelia kplɔe ɖo. Etɔ̃lia nye ŋutsu kplɔe ɖo. Enelia le eyome. Atɔ̃lia, wo sugbɔ hooo gbɔna. Exɔ ɖe hã le funu. Atiwo tsɔ la emɔa dzi. Emɔa dzi kɔ.

Wo tɔ ɖe agbadɔ gɔme, etu le alɔ me nawo, ɖeka do awu gbemumu atakpui dzeŋ ɖe dzi, ye ɖeka do soja wu ɖe dzì atakpui le gɔme ne, enanyi ye ɖeka tɔ, ye wo le kpɔ aya me.

Nyɔnu ɖe kple srɔ̃a kple via wole xɔ me. Ɖevia le nutata ɖe asi. Nu akpete le xɔa me. Ɖevia do awu ʋie, atavi dze le eŋuti ye wole xɔ me. Etɔa na nyi ɖe zikpui dzi.

Ame le kekedzi. Amea do awu dzẽ. Edo atawui bluu. Edo afɔkpa ʋee. Wowɔ nutata, exɔtata ɖe edzi. Gbemum le eme. Edzẽ le eme.

Apple le fi mi, akutu enu viviwe tse dzra, woɖo atsyɔ̃ ɖe fi mi, ŋutsu ɖe tɔ ɖe nudzraƒea ƒe ŋkume enɔ nua dzra edo kuku yibɔ awu lɔbɔɔ atawui dzɛ.

Xɔme. Seƒoƒo le xɔa me. Ahuhɔe le xɔa me. Edzo le xɔa me, ekplɔ kple agbalewo le edzi. Azikpui kple suɖui yi wo le eme.

Nyɔnu aɖe tɔ de ekplɔ ŋu, enu vovowo le egbɔ, seƒoƒo le kplɔ la dzi, agba, tsidenu, tie kap le alɔme nɛ gatsi, gatsi ku de dzi neli ŋu, agba wo ga kpeɖe ŋu.

me ɖeka ɖɛ ya yovu ɖeka le wóa dome atsu kple asi kple via wó do awu hɛ kple atakpi hɛ dó afɔkpa yibɔ ŋutsua ya nɔnyi ɖe zikpi me

Amewo tɔ ɖe tsi me, etsia le dza tso dzi me, eɖewo kɔ asi ɖe dzi, eɖewo tɔ ɖe kpla akpete, ame ɖe.. ŋutsu eve, etɔ̃, ene atɔ̃, hafi nyɔnu wo sugbɔ, nyɔnuwo tsɛ le woa me, wole dzidzɔ kpɔm.